Waxaa ii muuqda nin hayo shaybaar wato shaati cadaan ah u jeedaa isbitaal ka miiska waa caddaan kii waa caddaan